Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi asati gaammo dere dursa durishe dizayssanne gaammo dere woga ma7o ma7idi dizayssa ne inti guye baggara qasseka lo7iza keeththati dizayssa xeellashe days.

tani ha7i hayssa ni xeellizayssi gammo dere aawati banta kushen toora oykki dizayssanne qasseka inti gammo dere dunguza ma7i dizayssanne eta giddofe xeella shedays

Tani ha7i ha misile bolla xeellashe dizayssi asati issi nay issi naas matan matan eqqidi diretti dizayssanne entafe guye baggan makina dizay eqqi dizayssa xeellashe days

ha7i tani hayssa ni xeellashe dizay aaze giikko issi maca mishires issi maca mishiriya haasayashe dizayssa nam7ati issiissara haasayizayssanne hara asati enta heeran dizayssa xeellashe deays

Tani hayssani xeellashe dizayssi asati arbamincen kuwase kaassenayti ma'iza shuraba ma'i dizayssanne inti qasseka issi issara miicishenne kaha'ishe dizayssa xeellashe dayssa

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi cora asati issi dalga keeththe giddon utti dizayssanne entafe qasseka issi aawa gita gididayssati dunguza qobe ba hube bolla woththidi dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i hayssa nii xeellashe dizayssi asati shiishshidi woththida issi mala yarkanenne yarkaneta matan qasseka kartoonera iqay dizayssanne hiixidi dhiskiza sigajja giza miishe dizayssaka xeellashe days

ha7i hayssani tani xeellashe dizayssi wogga keeththe giddon kare dereppe yida imathe asati gelishe dizayssanne enta bessanas entara issi attuma uray gelishe dizayssa xeellashe de7ays

Ha.i tani hayssa ni xeellashenne be7ashe dizayssi issi deena baale muuya woykko aakime gidida macasiya asa naytas kittifate immashe dizayssanne dhale immashe dizayssa xeellashenne be7ashe days

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi gaammo cencha kuwaase kaase naytanne gaammo woga afila ma7ida asatanne qasseka para bolla uttidi laaggishe diza asataka xeellashe days

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi debube woykko debube giddon diza gammo dere asati bentadere ma7oo ma7idinne guppishe dizayssanne inti qasseka baynta kushen dunguza oykkidayssa beyashe deays

ha7i tani xeellashe dizayssi nu deretho gidikko gamo cimata giza asata zawa cima asati banta kushe micidinne woossishe dizayssanne entafe qasse gede baggaranne dorsetikka deyshetikka dizayssa xeellashenne beyashe days

tani ha'i xeellashe dizayssi asati issi bolla shiiqidi de'iza keeththe giddon issi aaway inta giddon dendidi haasayishenne nashshishe ba kushya dhoqu histidi dizayssa xeellays.

Tani hayssan ha'i xeellashe dizayssi denbanne lo'iza gade bolla keeththati keexetti dizayssanne qasseka haaththey izappehe baggara dizayssaka giddon qasseka denbi dizayssaka xeellashe days

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi cora asati eqqidi dizayssanne inti qasseka issina issinaas guyeranne sinthera eqqidi dizayssanne intafe ha baggara issi attuma uray dizayssa xeellashe deays.

Ha'i tani xeellashe dizay dalganne kita gidida adusa keeththanne iza heeran qasseka lo'iza cililo biittanne cililo dereta xeellashe de7ays.

ha7i tani xeellashe dizayssi asati yarkanennne piraashe daakeththatara shiishshidi banta achchan woththidi utti dizayssanne eqqidi hamutishe dizayssa xeellashe de7ays qasse entafe gede baggan salfera diza asati dizayssaka xeellashe de7ays

Ha'i tani xeellashe dizay aaze giikko issi maca indiya uttidi deiza addezas miishe immashe dizayssanne izo kaallidi hara asati yishe dizayssa xeellashe deays

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi issi isilame ase gidida addezi ba sinthera uttida asatas haasayishe dizayssanne izi qasseka ba kushezan oykkiday marqafoone gidoyssa xeellashe days

ha7i tani hayssani xeellashe dizayssi heedzdzu attuma asati utti dizayssanne entasi sinthen woraqatey dizayssa enti issi benta sinthen dein lixisti xeellizayssa xeellashe deays

ha7i tani hayssan xeellashe dizayssi issi attuma adde uttidi haasayishe dizayssanne izi qasseka ba kusheta dharapheeza bolla woththidinne asay ezgana mela yootishe dizayssa be ashe days

Tani ha'i hayssan xeellashenne be ashe dizayssi issi gita aawati banta kushen margafoone oykkidi haasayishe dizayssanne inti qasseka ma'i dama'oy dunguza shura qoodhera yeggidayssa be ashe days.

Tani ha'i hayssan xeellashe dizayssi coranne daro gidida gaammo aawati utti dizayssanne inti qasseka banta kushen maatanta oykkidi toorikka inta sinte lizayssa xeellashe days.

Tani ha'i xeellashe dizay issi gita aaway ba kushen margafoone oykkidinne haasayishe dizayssanne izi uttida wombaray qasse lo'izayssanne booththik didayssa xeellashe de'ays

ha7i tani hayssani xeellashe dizayssi issi attuma aaway be sintheni uttida urassi yo7o yootishe dizayssanne margafone ba kushen oykkidi dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i xeellashe dizayssi daro asati issi bessan utti dizayssanne inti qasseka benti uttidasan qumay intas imettin maana gish dizayssaka xeellashe days

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi daro attuma asatanne issi maca na7iya ogen bishe eqqidi pooto dendishe dizayssanne inti qasseka banta qoodhen dungguza aaththoyssaka xeellashe days.

tani ha'i hayssan xeellashe dizayssi lo'iza macanayti bayntadere ma7o ma7idinne dizayssanne entafe qasseka nam'ati nam7ati woli issi mala may'idayssa xeellashe de'ays

Ha'i hayssan tani xeellashe dizayssi issi musulume maca mishiriya gulbatadanne hoossashe dizayssanne izi achchen soo iqati dizayssa xeellashe deayssa

Ha'i tani hayssani xeellizayssi issi maca na'iya demba gidida gaden eqqadanne poto dendashe dizayssanne iza qasseka deiza gadezan de'iza mithati kehi pe lo'izayssanne lo'o gidoyssa xeellashe days

ta hayssan xeellashe dizay aazey giikko issi macana iya bayntadere woga mayoqoodhen ma7adanne ba kusheni shurawe oyqada dizayssa xeellashe de7ays

Ha'i tani xeellashenne be ashe dizayssi nuukora hara hara qommo woykko hara medho issi bolla shiiqida kathati diza kathataka xeellashenne be ashekka dayse.

Ha'i hayssa ni xeellashe dizayssi maca asati bantanayta idimmidi wutti dizayssanne inti qasheka issi mela ma'o ma'i dizayssa xeellashenne be'ashe deizayssakko

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi lo7iza lo7iza gashshe nayti issay issara eqqidinne dizayssanne entafe guye baggara haaththa shoore dizayssaka xeellashe days.

Ha,i tani xeellashe dizayssi daro attuma nayti haaththa shibban eqqidinne diizayssanne qasseka haaththa accefe gede baggara asati shempo keexida keeththati dizayssa hayssani xeellashe deyays.

tani ha'i hayssan xeellashe dizayssi issi suuqe karen xibabenta gashe na'a mayonta bayzettishe dizayssanne qasseka izappe sinthe baggara asati eqqidi shammishe dizayssanne hamettishe dizayssa xeellays

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi nayti dannasishe woykko durishe dizayssa bantta dere wogan inti duri diza duussanne qasseka enti duriza duretta asay qaratsishe woykko pooto denttishe dizayssa xeellashe days.

ha7i tani xeelashe dizayssi amaara kilile giddon diza keethatanne enthi qasseka benippe kaseppe dizayssanne kare dereppe asathi yiidi entha xeellida miishe gididayssa xeellashe days.

Ha'i tani hayssani xeellashe dizayssi issi aaway keehippe lo'iza miiche miicishe dizayssanne izi qasseka sinthe baggan aykkoydin xeellishe dizayssa xeellashe deays.

tani ha7i hayssan xeellashe dizay wogga makinay heenira ha yiishe dizayssanne asati bantas koshshiza baa giya giddofe zal7ishe dizayssanne attuma asati qasseka banta oge gedeha aadhdhishe dizayssa xeellashe de7ays

Ha'i hayssan tani xeellashe dizayssi asati uttidinne gammo dunguza banta qodhdhen xaxidi dizayssanne inti uttida sinththan qaraphphezi dizayssanne xarapheeza bolla cilillo boncoy dizayssa xeellashe de'ays.

tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi ceega aawati uttidinne dizayssanne baynta qoodhara duge gamo dunguza ma7idi baynta qoodhe bolla qachidi woththidayssanne inti manaxire ayfen aaththidayssa xeellashe de7ays

ha7i tani xeellashe dizayssi ashoy saane bolla dizayssanne iza matara soolloynne ashoy ashoy meetettida bambbare matara de7izayssa xeellashe de7ays;qasse he baggara mashshika de7es.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi isporte ooththanchos caammi woykko toyon aasettiza miishay iza woyto ifetishe dizayssanne i qasseka woyto ekkana eqqi dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi gitanne cima gidida aawati utti dizayssanne inti qasseka issini sheedin sinthe baggafe xeellishenne izgishe dizayssa beyays

Tani ha'i xeellashe dizayssi oyddu qalamera ti'ettidi diza xuufenne qasseka iza giddon wogga giza xuufey xaafetti dizayssa amarathora xaafettidayssaka xeellashe deays

Tani ha7i hayssani xeellashe dizay aaze giikko yalaga nayti shiiqidi yexishe dizayssanne yetha aarabiza qommo qaatha qaaxishe dizayssa xeellashe deays

Ha7i tani hayssa ni xeellashe dizay tammu wossane giza miisheti beizayssa xeellashenne be ashe qasseka dizayssafe issi attuma naay izappe gede baggara dizayssa iza misila be ashe days.

Ha'i tani xeellashe dizayssi cora asati eqqidi dizayssanne inti eqqida bessay kehippe lo7izayssanne intas guyera xuufera deiza girgidi dizayssa be ashe deays

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi makinay mabrate miisha woykko koronte miisha dhoqu histidi immishe dizayssanne asati qasseka iza qachidinne giikisidi gaanass xeellishenne beyishe dizayssa xeellashe days

tani qasse hayssani xeellashenne be'ashe dizayssi ooraththa koronte shuuboy micetishe dizayssanne iza garssen qasseka gita gita miishatikka dizayssa xeellashe days

Ta hayssan ha'i xeellashe dizay aazey giikko gitanne aaho kaame ogenne izi qasseka dizappessan kehippe lo'iza mithatinne keeththeti dizayssa motoretikka dizayssa xeellashe de'ays.

Ta hayssani xeellashe dizay aaze giikko hayssan ooratha koronte shuboy micettidayssanne iza oykkida mithati dizayssa xeellashe dedizayssa bessees.

ha7i tani hayssani xeellashe dizay aaze giikko korontefe oosettida maashiney dizayssanne iza bolla koronte shuboti dizayssa xeellashe dizayssakko

Ha7i ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko oorath boro oosettiza keeththenne iza matara ooththiza miishaki dizayssanne inti ooththiza asatara dizayssa xeellashe deays.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi laxo addedayssi ba hubeni aykko ba aaththidinne qasseka izappe guye baggara koronte powoleti dizayssanne iza xeellashe de7ays

ha7i qasse ta hayssan xeellashe dizay keehippe lo7iza katamanne koronte mithata bolla koronte shuboy eqqidinne dizayssa be ashe deays qasseka gede baggara lo7iza asfalteynne mithati aheeran toketidayssa be ashe deays

Ha7i tani hayssan xeellashe deizayssi issi injinere attumay ooththo bessan eqqidinne ba ooththida ooththo maaran haasayishe dizayssanne izappe guye baggara i ooththida ooththoti dizayssa xeellashe deays.

ha7i tani xeellashe dizayssi issi naay cornaqe medhishe dizayssanne cornaqe bayzanas izi giigissi woththidayssa tani qasseka iza bolla diza shempo miishatanne ku7asiza miishata be ashe deays

tani ha7i hayssani xeellashenne be'ashe dizayssi selamo giza katha keeththa erisiza xuufe dizayssanne iza bolla qasseka katha qommotikka dizayssa hamisila bolla xeellashe days

tani ha7i hayssa nii xeellashenne be ashe dizayssi katha keeththe sunthay katha keeththa bolla dizayssanne katha keeththeza qasseka xeellashenne be ashe days

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi maca asati komputereson uttidinne dizayssanne enti qasseka komputere bolla xaafishe dizayssaka xeellashenne be'ashe days

sinha7i tani xeellashe dizayssi tophiya nigidi banke eresiza misiley dizayssanne qasseka iza bolla tophiya nigidi bank gizayssi dizayssa xeellashe deays

tani ha7i xeellashe dizayssi issi macati uttadanne dizayssanne hara asati qasseka izi heeranka utti dizayssanne issi mishiriya enta sinthera eqqada ba koshshizaba ekashe dizayssa xeellays

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayss gitanne aaho gidida hinxa keeththay dizayssanne iza sinthera asati gede ha simeretishenne hametetishe dizayssa xeellashe days.

Dee hagan ha7i tani xeellashe dizay maca asatinne attuma asati uttidinne inta sinten qasseka xarapheza bolla abibaynne haylande dizayssa xeellashe de'ays.

Tani ha'i qasseka xeellashe dizayssi issi maca mishiriya baas koshshiza iqata shammadanne qasse shammida iqa bira eeteme mashinera qanxashe dizayssanne naay ippe ekkishe dizayssa xeellashe de'ays.

ha7i tani hayssani xeellashe dizay aaze giikko dingate wode asati dawalidi xeygiza makinaa woykko ambulanthe geetettada xeeygetiza makiniyo xeellashe deays

ha7i tani hayssani xeellashe dizayssi issi gita aawadayssati utti dizayssanne inti woga bonchisiza may7o woykko tirafiketi ma7iza shurabe ma7i dizayssa xeellashe deays

Tani ha7i hayssan xeelashe dizayssi aasati kaame matara hameettishe dizayssanne baggati qasseka kaame giddon geliza miishe gelssishe dizayssa xeelshe de7ays.

ha7i tani hayssan xeellashe dizayssi issi qorqoroppe keexxettida keeththe tami oykkidayssanne iza matani asati eqqidinne isso issuwa sugishe dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i qasseka xeellashe dizayssi issi poolise ma7o ma7ida urassi asati qasse maaran eqqidasati izas woraqate woykko woyto immishe dizayssa xeellashe de'ays

tani qasseka hayssan xeellashe dizay cora aawatinne gita asati eqqidinne issi maca na iyo tukeso woykko kathaso astana gajje gidida na7iyo haasayishe sishe dizayssa xeellashe de7ays

hani hayssan qasse aaze xeellashe dizay giikko asati tami oykkida ba dhayssiza miishe oykkidinne haaththara tama dhaysishe dizayssa be ashe deays qasse inti heni deiza eqa bolla haaththe qolayssa xeellashe days

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi gitanne lo7iza keeththe dizayssanne izappe bolla baggara nu dere tophiya bayndiray oyddusora dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i xeellashe dizayssi gitanne lo7iza pooqe keeththenne iza sinthe baggara qasseka gashe maatati denbati qasseka dizayssanne mithati dizayssa xeellashe days

Tani ha'i hayssa ni xeellashe woykko be ashe dizayssi oorath boro keexetishe diza hinxa keeththanne qasseka izappe sinthe baggara makina dizaarakka eqqara dizayssa be ashe days.

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi gitanne aaho gidida gita keeththe woykko inxa keeththe dizayssanne izappe sinthe baggara qasseka dhi7ay keeththe gidikko erisiza xuufey dizayssa xeellashe days

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi lo7izanne gita keeththe dizayssanne izakarera makinati aadhdhizayssanne qasseka shuboti dizayssa xeellashe deays

ha'i tani be'ashe dizayssi lo'izanne gita gidida keeththanne iza achchen qasseka lo'o lo'o gidida miishatikka makinati asatikka dizayssanne issi qasseka wogga gidida keeththay dizayssa xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizayssi booththinne lo7o gidida keeththay keexetti dizayssanne iza sinthe baggara denbaynne maatay dizayssa qasseka todhiya bandiray dhoqu giidi beettishe dizayssa xeellashe deyays

Ha7i hayssan tani xeellashe dizayssi afara keexettishe diza keeththenne garse baggara qasseka asati duus doommida keeththe gidoyssa xeellashe de7ays.

tani ha7i xeellashe dizayssi bandiri dizayssanne qasseka bandirappe guye baggara gitanne lo7iza keeththeti dizayssaka qasseka izanta dirsay dirsetti dizayssa xeellashe days

tani ha7i hayssani xeellashe dizay wogga keeththe wogga keeththe giddon qasseqa bilxi ginna parte erisiza armannne itiphiya bandiratinnne hara oydeti xarapheti dizayssa xeellashe de7ays

ha7i tani xeellashe dizay aaze giikko cora attuma asati wogga keeththe giddon eqqi dizayssanne issi asi entas yo7o haasayishe dizayssa xeellashe de7aaysse

Ha"i tani xeellashe dizay aaze giikko issi wogga katamanne iza giddon lo"iza lo"iza keeththetinne mithati dizayssa xeellashe de7ayse

Tani qasseka hayssani xeellashe dizayssi gitanne wogga gidida hinxa keeththey dizayssanne iza sunthay qasseka ha geloso achchera dizayssa xeellashe de7ays afara qasseka koronte shupoti dizayssanne be ashe deays

tani ha7i hayssan xeellashe dizay aaze giikko gitanne adusse hinxa keeththey dizayssanne iza sintera qasseka keexxetishe deiza hara keeththey dizayssanne iza sunthay tapella bolla xaafeti dizayssa xeellashe de7ays

tani hayssan ha7i xeellashe dizayssi issi gita katamanne katama giddon diza lo7iza adde babayenne izappe qanxi qanxi efiza kaame ogetanne katama lo7atetha xeellashe de7aysse

Tani ha'i hayssan xeelashe dizayssi issi atuma uray dhale keeththan bayzishenne asati ekkida dhale qassekka mazgggabishe woykko xaafishe dizayssa xeelashe de'aysss.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi cora asati eqqidi issoy issuwara haasayishe dizayssanne inti qasseka issineera issinaara salantishe dizayssa xeellashe deays

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi issi dhale keeththan bayziza dhale keeththanchiya issi ba sinxen uttida addezas dhale immashe dizayssanne izi wosti ekkanan tamarsashe dizayssa xeellashe de7ays

Tani ha,i hayssani xeellashe dizayti arbamince hospitaale geliza oge bessiza xuufenne qasseka iza bolla xaafettidi gitara deiza xuufekka xeellashe days

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko heedzdzu lagge attuma nayti issipe uttidi tukkene katti mishe dizayssa xeellashe de7ays;enta sinthera qassikka uyettida miishati doosona.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi macatinne attumati ogera hamettishe dizayssanne inti qasseka biza ogeppe guye baggara makini dizayssaka xeellashe days

ha7i hayssani tani xeellashe dizayssi issi attuma asas asay woyto woykko sixota immishe dizayssa xeellashe deayssa beyadise

Ha'i tani xeellashe dizayssi issi gita aawati uttidinne dizayssanne entafe guye baggara teena biiro giza xuufey dizayssaka hayssa nayi xeellashenne be ashe deays

Ta ha'i hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi maca mishiriya saketada aakime keeththe baara dizayssanne iza alga bolla ichada dizayssa xeellashe deays.

Ta hayssan xeelashe dizay aaze giiko arbamincce hopitale woykko akime keeththa erisiaz xuufe dizayssanne iza asay be'i nababidi erizayssa ta xeelashe de'ays.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi attuma uray dhale keeththan bayzishenne bayzida dhaleza qasseka mazagabishe dizayssa hayssafe xeellashenne be7ashe de7ays

ha7i tanin xeellashe dizayssi hayssan asati daabbo qanxishe dizayssanne aykko wazaso biikko asati asata mokkidi daabbo qanxizayssatho qanxishe dizayssa xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizay nu dere kawo geetettiza doktore aymede abi eqqidinne madereke bolla haasayishe dizayssa xeellashe de7ays izi qasseka miicishenne haasayishe dizayssa

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi issi attuma addenne issi maca mishira eqqidinne dizayssanne inti baynta ooso keeththani ooththo ooththishe dizayssanne inta sinthera woraqatey xarapheza bolla dizayssa xeellashe de7ays

Tani qasseka hayssan xeellashe deizay asati aakime keeththani gashe na'i yeletikko woththizason eqqidinne dizayssanne aaki meti eqqidi dizayssa ne entara qasseka beyana gelida asati eqqidizayssa xeellashe de'ays.

Tani hayssan aaze xeellashe dizay giikko cora attuma asati eqqidinne akime keeththa woykko astemaareta ma7o ma7idi eqqidine deyayssa beyashe deays.

tani qasseka hayssan be'ashshe dizayssi cora asati issi lo7iza ogeranne mithatara kamettidi cililo gidida bessara hamettishenne simeretishe issoy issara haasayishe dizayssaka xeellashe days

Ha,i tani xeellashe dizayssi asati be idi iitanne lo7o gidoyssa erana mela bessiza xuufen woykko misilera qoncida miishata hayssa na7i xeellashenne be ashe deays

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi issi oge bolla bishe diza asatanne inti biza ogan qasseka wurqi iissidi oga dizayssanne ogezi qasse oorath goettidayssa giddoyssa xeellashe days

Ha'i tani xeellashe dizayssi shuchchafe oosettida oge woykko kobilistone asati gi xeyiza ogezi hayssan oosetti dizayssanne iza bollafe qagede baggan asati eqqidi haasayishe dizayssa xeellashe dayssa.

ha7i tani xeellashenne be'ashe dizayssi issi gita keeththe dizayssanne gita keeththa achchen kokka giza ushsha xarmuse dizayssaka iza achchen zambatinne hara keeththetikka dizayssa xeellashe days

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi issi gita uray ba kushe maalishe haasayizayssanne izappe guye baggara gitanne lo'iza keeththe dizayssaka xeellashenne be ashe days.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi gita aaway gamo asata woga ma7omaydinne dizayssanne iza achchera qasseka hara hara aawatinne giyalaga asati eqqi didayssa xeellashe dayssa

tani ha7i xeellashe dizayssi gitanne lo7izanne aaho gidida keeththati dizayssanne inti qasseka pooqe pooqe keeththe gididayssaka izappe xeellashenne be ashe days

tani ha7i hayssa xeellashenne be ashe dizayssi asati haaththe achchen eqqi dizayssanne qasseka ooratha haaththe bess medhetidayssa anjisishe dizayssaka xeellashe days

ha7i tani hayssa nii xeellashe dizayssi gitanne lo7iza ogeta bolla toketida mithatanne qasseka kaameti gede baggara eqqi dizayssanne qas lo7iza lo7iza keeththeti dizayssaka ha7i xeellashe days

Ha7i tani hayssani xeellashe dizayssi gitanne lo7iza hinxa keeththanne iza sinthera qasseka xaafettidi deizayssanne gita aawa dayssata poto deiza miisha be ashenne xeellashe deays.

Tani ha'i hayssa ni xeellashe dizaysti gita gita ooththanchoti woykko mangiste ooshanchoti eqqidi benta kushe duge zaari dizayssanne entafe guye baggara qasseka issi gita addey eqqi dizayssa xeellashe dayssa.

Ha7i tani xeellashe dizay aaze giikko issi attuma urazi oge dembara hamettishe bishe dizayssanne ibizaso achchen qasseka koronte maburatey makorontey dizayssa xeellashe deays.

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi keehippe lo7iza katamanne iza giddon keehippe lo7izanne lo7oppe daro dendoyssan poo7iza koronte ta be ashe de7ays.

Tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi suuqe kareni issi macasaya dizayssanne suuqe tan iqati dizayssanne qasseka entafe ha baggara haaththey biza di7o ogey dizayssa xeellashe deaysse.

Tani ha'i qasseka hayssan xeellashe dizayssi issi maca mishiriya sinthera eqqadanne de'ishin qasseka guyera attuma asatinne yalaga naati oyqqidinne baanera hayishe dizayssa xeellashe de'ays

Tani xeellashe dizay aaze giikko gita keeththey dizayssanne izi kehipe lo7izayssanne iza sinthen bandira fessiza mithay dizayssanne ha pude baggara qasseka mithati xililo mithati dizayssa xeellashe deays

Ha'i tani hayssani xeellashe dizayssi kushen aatettiza miishenne duuna bolla woykko siidhe bolla asati aaththiza miishetanne asati bena iita bappe teqqanas ma7iza ma'ota xeellashe deays.

Tani ha7i xeellashe dizayssi kawo ooththancho asati haylandera haaththe ekkidinne oge hametishe dizayssanne inti bishe diza ogey boro ooththettishe diza oge gididayssa xeellashe de7ays.

Tani hayssan qasseka xeellashe dizay cora attuma naati issi mala shurabe oykko dunguza shurabenne booththara walaka shurabe ma7idi dizayssanne intafe guye baggara ta pelidizayssa xeellashe de7ays.

Tani ha'i xeellashe dizayssi maca naati tamareso dambe ma'o ma'idinne tamare keeththa bishe dizayssanne inta sinthera gita taapellay inta sinthen eqqidi dizayssa xeellashe de'ays.

tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi aato alemaayo giza xuufey diza suntha erisiza miishanne aato alemaayo giza aawataka xeellashe dayse

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi daro tamarida asati banta timirte keethafe anjetetha qamman geliza qaala gelishe dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizayssi daronne aaho macati uttidi dizayssanne inti qasseka banta sinthera intas hasayettishe diza ba woznappe siyishe dizayssaka xeellashe de7ays

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi issi keeththey giddon aykko eqikka bayntason mela diza keeththenne iza keeththa qasse gediza wurazi gordetidi dizayssa xeellashe de7ays

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko cora attuma asati eqqi dizayssanne entafe guye baggara gita gaammozoone giza tappellay dizayssa xeellashe de'ays

Tani ha7i hayssa ni xeellashe dizay aaze giikko issi urazi uttidinne asatas haasayishe dizayssa woykko i issuara tobetishe dizayssa xeellashe deays.

Tani ha'i hayssani xeellashe diza issi coranne gita gita asati issippe eqqidanne banta kushen luukenne haaththa oykkidi eqqida asanne eti qasseka gita ase gididayssa xeellashe days.

Tani ha7i xeellashe dizayssi sinthera uttidinne haara gede uttida asatas timirte immishe dizaa asi dizayssa xeellashe deays intafe guye baggara qasseka inti iqa woththiza mederdera iqay deizayssaka xeellashe deays

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi asati oge pittishenne geeshishe dizayssaka xeellashenne beyashe dayss qasseka fittishenne geeshshishe dizayssa xeella.

Ha'i tani xeellashe dizayssi nam7u gita gita gidida kaameti haraara ogera hamettishe dizayssanne qasse issi kaama achchezi cililo gididayssa issi naazi qasseka boothth gididayssa xeellashe de7ays

tani ha'i xeellashe dizayssi asati banta heera geeshshatetha naagishe dizayssanne qasseka enti banta kushan pito oykkidinne sa'a pittishe dizayssakka hayssani xeellashe days

Tani ha'i hayssan xeellashenne be ashe dizayssi asati bantaheera geeshshishe dizayssanne inti qasseka bantaheera geeshshishe ma'iza ma'otanne uphen aaththiza qoobeta aaththi dizayssa xeellashe days

Ha'i tani xeellashe dizayssi attuma asati oge pittizayssanne geeshizayssa qasseka inti banta kushen oge fittiza miisha oykkidayssanne inta sinthen cil'o mati dizayssa xeellashe days

tani ha'i hayssa ni xeellashenne be ashe dizayssi hayssan daro asati shiiqidi banta heera geeshshatetha naaganas sa7a pittishenne geeshishe dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizayssi hayssan qasseka asati banta heera geeshshatetha naagishe dizayssanne pittishe diccida matataka buucidi denthishe dizayssa iza bollafe xeellashenne beyashe days

Tani ha'i hayssani xeellashe dizay aaze giikko hayssani kare pittishe deiza cora asatanne inti qasse banta kushen pittiza miishe oykkidayssa xeellashe deays.

ha7i tani xeellashe dizayssi heedzdzu adde asati eqqi dizayssanne enta sinthen qasseka maashineppe oosettida miishati maashinen mabraten woykko koronten ooththiza miishati dizayssa xeellashe de7ays

Ha7i tani xeellashe dizayssi issi gitanne aaho gidida keeththa giddon cora asati dizayssanne qasseka entafe guye baggara diza maciya entana poto densashe dizayssa xeellashe dees.

ta qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko hayssani mastawoqawoykko eriso xuufey dizayssa paydametta woqiya guutha naytinne yunibersiti tamareti wuri asay kessana bessizayssa haasayiza mastawoqabe ashe deays

tani hayssan qasseka aaze be ashe dizay giikko payda mataweqiya ooththisana spiydinne asay komputere giddon bantafotoa be ishe dizayssanne kamera gppe ha baggara eqqida uray silke oykki eqqidayssa beyays

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi issi attuma uray komputere xeellishe dizayssanne izappe gede baggara qasseka komputere giddon xuufey dizayssa xeellashe deays.

tani hayssan ha7i xeellashe dizayssi cora asati badala giddon dizayssanne qasseka issi attuma uray entana mallidi malidi bessishe dizayssa xeellashe de7ays

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko bonchettida nu dere mangiste woykko kawo aymede abi kare dere asara eqqidi haasayishe dizayssanne izenti baynta kushen aykko miishe oykki dizayssa xeellashe deays

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi coranne daro gidida asati issi bessan utti dizayssanne inti qasseka arbamin cinata kuwase kaasse erisiza shurabe ma7i dizayssa xeellashe deys

Ha'i tani xeellashenne be'ashe dizayssi giita giita asati eqqidinne yo'oo issi issafe ekkidi haasayishe dizayssanne intafe guye baggara lo'iza keeththetinne makinati dizayssaka xeellashenne be'ashshe days

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi akime keeththa shaara indotibiikko enta ulo bolla gaaththa na'ay waani dizeeggidi xeelliza maashine xeellashe days

Ha'i tani xeellashe dizayssi bilxiginna parte mayo ma'ida addenne izi qasseka besinthera uttida asatas haasayishe dizayssa xeellashe de'ays.

tani ha7i xeellashe dizayssi issi denba gidida bessa bolla issi gita keeththey keexetti dizayssanne qasseka izappe gede baggara salo samayey beettizayssaka xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizayssi gaammo aawatasi asati woyto immishe dizayssanne inti qasseka asati hayqqida asatas miisha woykko bira kessidi immishe dizayssa xeellashe days

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi itiphiya kawo woykko doktore aymede abi geetettiza aawataranne hara dereppe qasse yida asati iza miihen eqqi dizayssaka xeellashe days.

tani ha7i hayssan xeellashe dizay issi faaranje attumaranne itophiya maca indo gididara eqqidi dizayssanne itophiya bandiraynne enta achchin hara bandirati dizayssa xeellashe deay

Tani ha'i hayssa ni xeellashe dizaysi badere deren oosettida miishe ta asati xuufera qoncisidayssanne malkera entana qoncisi wottidayssa xeellashe deays.

Tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko attuma asati eqqidi issoy issara haasayishe dizayssanne entafe guye baggara hube zokko gakkida macasiya eqqadizayssanne heni qasse sinthe baggara wogga ogera makini bishe dizayssa be ashe deays.

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi attuma asatinne maca asati bantadere wogama'o ma'idinne eqqidi dizayssanne poto dendishe dizayssa xeellashe d'7ays.

hani hayssan xeellashe dizay aaze giikko asmaara kataman horphiley shempiza bessanne izi shempishin de7iza heera xeellashe de7ays

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi xuufetidizayssanne qasseka xuufeta bolla izi ay xuufe gidikko erisiza miishati dizayssaka ha misila bollani be7ashe days.

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi maca aayo dizaarinti utti dizayssanne entas sinthe baggara qasseka komputere miishati dizayssa xeellashe de'ays

ha7i tani xeellashe dizayssi issi attuma addey uttidinne asata sinthara ha hasayishe dizayssanne qasseka iza matara tophiya bayndiri gashera saalettadakka dizaaro xeellashe days

Ani hayssan xeellashe dizay aaze giikko cora eqqii diza attuma asatas issi aaway sinthera eqqidinne haasayishe woykko yootishe dizayssanne inti dizasoy kehippe lo'izayssa xeellashe deays.

ha7i tani xeellashenne be7ashe dizayssi cora asati issipe uttidinne issi asi entha sinthen haasa7ishe diza haasa7a ezgishe dizayssanne entappe sinthe baggara qasseka bandiratikka dizayssa xeellashe days.

ha7i tani xeellashe dizayssi issi gita macasiya gashe naytappe woyto eykkashe dizayssanne qasseka iza issi keeththe maraqisizayssa xeellashenne beyashe hayssan days

tani ha'i xeellashe dizayssi daro poolisetinne gaammo aawati issippe gididinne xuufeynne si'iley diza baanere geetettiza miisha banta kushen oykkidi sinththe bishe dizayssa xeellashe de'ays

Ha'i tani xeellashe dizayssi cora asati woykko pooliseti uttidinne dizayssanne inti issoy issoara tobetishe dizayssanne qasseka waggati izigishe dizayssa xeellashe deays

Ha7i tani hayssan xeellashe dizayssi daronne aaho gidida maca asati utti dizayssanne inti qasseka poolise gedidayssa enta maappe beyadanne xeellashe days.

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi poolise woykko wotadara ma7o ma7ida urazi uttidi ba sinthen diza asatas haasayishe dizayssanne yootishe dizayssa xeellashe days.

Tani ha'i hayssa ni xeellashe dizay aaze giikko gamo dunguza may'ida aawatanne enta achchera higge bonchisiza asati eqqi dizayssanne entas qasseka markatetha woraqatey imetishe dizayssa xeellashe deays

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi pooliseti uttidi dizayssanne inti qasseka baynta sinthen asati haasayida ba ezgidi xaafishe dizayssanne qasseka milxi istidi xeellishe dizayssa be ashe days

tani qasseka ha7i xeellashe dizaysi pooliseta woykko woga bonchisiza asati hayssan utti dizayssanne inti qasseka issi wazaz shiqidi uttidayssanne luuketa ba sinthe wuthidayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizayssi ogen woga bonchisiza asati eqqi dizayssanne inti qasseka makina bolla xaafishenne makiniyo ziqqi giidi xeellishe diizayssaka xeellashe de7ays

Hani qasseka hayssan xeellashe dizayssi daro polise maaseltenan deiza nayti uttidinne mastawasha ekkishe dizayssanne entas qasseka issi attumay eqqidinne yootishe dizayssa xeellashe de7ays.

Higge bonchisiza asati uttidinne sibsaba shiiqishe dizayssa beyays qasse inta giddonka poolisetinne hara dumma asati de'izayssa hayssan xeellashe deays inti uttidinne mastawusha ekkiza dabtare inta achcherakka deees.

Tani ha'i hayssa ni xeellashe dizayssi gita gita attuma asatinne mekelakeya poliseti eqqidi dizayssanne enta matara bandira oyqqida asay dizayssa xeellashe de'ays.

tani hayssan ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi aaway milxitidi xeellishe dizayssanne izappe guye baggara cillonne kehippe lo'iza dereti dizayssa xeellashe de'ays

tani ha7i qasseka hayssani xeellashe dizayssi asati asi hayqqin yeekkizayssanne qasseka bagga asati eqqidi danda7a ekkishe dizayssaka xeellashenne be ashe days

Ha'i tani xeellashe dizayssi issi gita aawati sinthera uttidinne ba sinthen uttida asataas haasayishe dizayssanne qasseka iza sinthe baggara margafooneti dizayssaka xeellashe days.

qasseka ha7i tani xeellashe dizayssi gitanne aaho gidida arbamincen de'iza keeththanne iza sinthen qasseka makinatikka asatikka dizayssaka hayssan xeellashe days

Ha'i tani xeellashe dizayssi cora asati uttidizayssanne entafe qasseka issi urazi shugute woykko massara oykkidizayssa xeellashe de'izayssa beyays.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi itiophiya kaawo aymede abiranne hara asatara eqqi dizayssanne qasseka aymede abi marcowazi be kushen bochchishe dizayssaka xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizayssi asati banta gade giddon bangatokkidinne bangazi qasseka gakkin maxishe dizayssanne entafe qasse guye baggara gitanne aaho gidida koronte shuboy dizayssa xeellashe days

ha7i tani hayssa ni xeellashe dizay aaze giikko heedzdzu aawati woykko adde asati uttidinne dizayssanne inti benta dawutare bolla bentas izgidabappe xaafishe dizayssa xeellays

tani hayssan ha7i xeellashe dizayssi daro maca asati eqqidinne potodendizayssanne enta giddon qasseka aadhdhidi aadhdhidi nam7u heedzdzu gidiza attuma asati bizayssaka xeellashe days

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko daro dere bandirati dizayssanne enta giddofe qasseka ha bagga wursetha baggara itiphiya bandiray dizayssaka xeellashe de7ays.

tani hayssani ha7i xeellashe dizayssi cora asati salfera eqqi dizayssanne inti diza keeththe keehippe lo7izayssanne qasseka enta sintheni inti shempiza kushe woththiza miishe dizayssaka xeellashe deays

Ha'tani xeellashe dizayssi cora asati issife shiiqidi uttidi sibseba ooththishe dizayssanne asata sintera pompaaynne xarapheezay xarapheeza bollan qasse inti oyqqiza mastausha dabtarey dizayssa xeellashe de7ays.

tani qasse hayssan xeellashe de7izayssi cora asati shiiqi uttidinne sibseba ooththizayssanne ogen dambe bonchiza nayti entanara uttidi sibseba ooththizayssa xeellashe de7ays

Tani hayssan ha7i xeellashe dizayssi daro asati shiiqi uttidinne ziqqi banta qoodhe histidi dizayssanne qasse enta guye baggara asa potoy dizayssa xeellashe de7ays

Ha'i tani hayssani xeellashe dizayssi oyddu attuma asati denba bessan eqqi dizayssanne inti baynta qoolhera dunguza yeggidayssanne banta huphen qoobe woththidayssa xeellashe de'ays.

tani hayssan ha7i xeellashenne de7ashe dizayssi tophiya nigde banke woykko erisiza miisha asati eqqidi diizayssanne enti baynta kusheni oykqidi dabtarentara dizayssa xeellashe days

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi nu derethora ugugi makina giza makine giddon nam'u asati caanettidi bishe dizayssanne inti qasseka kare xeellidi kushe malizayssa xeellashe de'ays

ha7i tani xeellashe dizayssi hayssani daro asati uttidi timirte ekkishe dizayssanne entafe sinthe baggada eqqidi asati entas timirte woykko tamarso wogan immishe dizayssa xeellashe days

tani hayssani ha7i xeellashe dizay aaze giikko cima asata maddiza keetha erissiza baneree woykko misiley dizayssanne iza bolla diza xuufeta xeellashe de7ays.

Hani ha7i xeellashe dizayssi daro asati banta kushen worqate oykkidi nababishe dizayssanne inti nababishe dizayssafe qasseka eridinne ziqqi gi xeellishe dizayssa beyashe dayss

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi cora asati eqqidi dizayssanne intas issi macasiya inti ekkana koyda ba haasayashenne erisashe dizayssa xeellashenne be ashe days

tani ha7i hayssa ni xeellashenne be ashe dizayssi gita kaame ogera kaamey hamettishe dizayssanne qasseka kaame giddon asi kumidi dizayssaka xeellashenne be7ashenne days

tani ha7i xeellashenne be ashe dizayssi giya giddon asati iqa issife shiiqi uttidi bayzizayssanne shamizayssanne zal7izayssa qasseka izappe xeellashe days

tani hayssan ha7i xeellashe dizayssi issi maca mishiriya ba sinthen uttida asatas inti koyiza miishanne beiza miisha yootashe dizayssanne qasseka hara asatikka eqqi xeellizayssa beyashe days

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko nam7u macanayti uttidinne tukke uyshe dizayssanne inti baynta yoo hasayidi miicishe dizayssa be ashe deays

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi nam7u baggara heera haara diza kaameta bolla asati kumidi dizayssanne qasseka issi naa bolla iqay afara kumidi ta caanetoyssaka beyashe days

ha7i tani xeellashe dizay aaze giikko issi maca mishiriya uttida asatas haasayashe dizayssanne iza zo7o may7o mayada eqqidayssa xeellashe de7ays

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi makinati makina eqoson eqqi dizayssanne inta sintera attuma naati gede ha hamettishe dizayssa xeellashe de7ays.

tani ha7i hayssan xeellashe diza hisi gitanne aaho gidida dere bolla diza denba woykko aduse gidida zumaza xeellashe ne be ashe days

ta hayssani xeellashe dizay aaze giikko gibrela woykko xida giza mithazi hiccidayssanne garsera melidi afarara cilla dizayssa xeellashe deyizayssa beyays

tani ha7i xeellashe dizayssa issi attuma yalaga naa dayssi apa kusheni oykkidi diza kororumanne izi qasseka kororumma duuthidi ekkida bessataka xeellashe days

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssinne gitanne aaho gidida abba giddon eqqi diza mithanne qasseka aadhdhi aadhdhidi melida mithati hari hari dizayssanne gede baggara saloy beettizayssa xeellashe days

ha7i tani xeellashe dizayssi asati pudetha ke7ishe dizayssanne intafe guye baggara qasseka lo7iza maatatinne mithatikka dizayssanne inti baynta qoodhen dunguza ma7idayssaka be'ashe days

tani qasseka xeellashe dizayssi coranne daro gidida asati wogolo bolla uttidi haaththa bolla woykko abba bolla issay issara ka7ishe miicishe pinnishe dizayssa xeellashe days

tani ha7i xeellashe dizayssi issi maca na7iya ba kushe bolla booththa bayndira oykkada dhoqu histada bessizayssanne qasseka iza bolla issi aaddey shanca ba7idi hamettishe dizayssa xeellashe dees

Ha'i tani xeellashenne be ashe diizayssi asati bentas xeellana woykko beyana yiikko shemposo keexidi shempiza gashe keeththiyonne izi giddon qasseka asati dizayssaka a hayssafe xeellashe deays.

tani ha7i xeellashe dizayssi qasseka cora asati cugan gididi puddetha keeshe dizayssanne inti bishe deiza oga heeran mith qasse toketidi deizayssanne be ashe deays qasse inti ma7idama7oy intas shaahotetha immennayssa issi mala gididayssa xeellashe deays

Tani qasse hayssafe be ashe dizay aaze giikko issi yalaga attuma na7i eqqidi dizayssanne izi qasse hankotappe maliken guuth boothth eqkizayssa be ashe de7ays

tani qasseka hayssani xeellashe dizayssi issi gita zumaynne cililo gididi lo:iza zumay deizayssanne qasse izan efiza ogey haan dembanvdizayssa xeellashe de'ays qasse sinthe baggara saloy beettizayssanneka xeellashe de'ays

ha7i tani xeellashe dizay miizati he mettizason hamettishe dizayssanne maata koydi hamettishe dizayssa xeellashe deays entafe qasse guye baggara mithatinne maatay deizayssaka xeellashe deays

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi daro aayoti salfeti eqqidayssanne inti qasseka salfetiday aykko wudidawazi din ekkana salfettidayssaka iza giddofe xeellashe dayssa.

Suni ha'i hayssani xeellashenne be ashe dizayssi issi orde addezi issi lee'o addachche ziqqi giidinne xeellishe dizayssanne izi iza bessishe dizayssa xeellashenne be ashe dayss

tani ha7i xeellashe dizayssi nayti issay issa guyera madadan salfeti dizayssanne qasseka issi macasiya enta giddon yanxila oykkadanne awappe attashe dizayssa xeellays

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi asati paydamettawoqiya misgeba mazagabetishe diizayssanne qasseka issi maca indiya ba huben qace qaca dizayssaka xeellashe dayssa

Ha'i tani xeellashe dizayssi issi gita aawati bayntas paydamatawoqiya ooththisanas biidinne ooththishe dizayssanne qasseka hara uttidi diza naay enta ooththishe dizayssa xeellashe days.

Ta ha7i xeellashe dizayssi issi keeththe sinthe baggara eqqidi salfera diza asatanne enta giddon qasseka gita gita asatikka dizayssaka xeellashe deays.

Ha,i tani xeellashe dizayssi daro asati salfetid eqqidinne dishin qasseka issi maciya entana payda mattawoqiya kesashe dizayssanne cora guutha nati salfeti dizayssanne issi macanay uttada dendashe dizayssa xeellashe de7ays

Hani hayssan qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati kifile giddon uttidinne saliday entamatan dizayssanne issi attuma uray faramishe dizayssanne macati iza faramisishe dizayssa xeellashe deays.

tani qasseka hayssan beyizay aaze giikko daro attumatinne macati shiiqidi eqqidinne paydamatawqiya misigeba mazagabettishe dizayssanne inta giddon karde oykki diza asati de7izayssa xeellashe days

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi attuma nayti meeda giddon kuwase kaa7ishe dizayssanne entti qasseka diza bossan enti kaa7iza miishati dizayssa xeellashe de7ays.

Ha7i tani xeellashe dizayssi isportte oothiza asati kuwaase oykkidi issi qommo shuraabenne sure caamma may7idi dizayssanne enta kusheni nayti balettikko kushe dhoqqu ustti bessiza banddira oykkossa be7ashe de7ays.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi isporte nayti ooththiza keeththe eriso mastawoqiyay soya bolla dizayssa xeellashe de7aysse qasse iza bolla issi attuma naaykka deese

Ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko attuma nayti kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7idinne issi nay issi naara shiiqetidi haasayishe dizayssanne inti aazi buduneppe yidan inta sunthi yootiza xuufey matara dizayssa xeellashe deays

Tani ha7i xeellashe dizayssi isporthe oosancho ma7o ma7ida naynti bayntas gede ha simeretishe dizayssanne entafe gede baggan muuzeti mithati qasse dizayssaka xeellashe deays

tani ha7i hayssa niin xeellashe dizayssi issi demba gade bolla uttidi diza asatanne inti qasseka dembason utti dizayssa inti cora gididayssa hayssafe ha7i xeellashe deays

Ha7i tani hayssani xeellashe dizay aaze giikko issi urazi asata shiishshidinne isporte ooththishishe dizayssanne izi yooti damaaran asati ooththishe dizayssa xeellashe de7ays.

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi issi nayti kuwaase meeda bolla utti dizayssanne entafe guye baggara qasseka gita gita asati eqqidinne dizayssaka xeellashe days.

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi issi isporte ooththanchas woytoy imettishe dizayssanne izi qasseka asappe woyto ekkishe dizayssaka xeellashenne beyashe days.

Tani ha7i hayssan xeellashe dizay aaze giikko isporte denban nam7u attuma nayti isporte ooththishe dizayssanne inti qasseka de7iza dembazi lo7izayssa xeellashe de7ays.

tani qasseka hayssani xeellashe dizay aaze giikko asay wuri keidi woxxishe dizayssanne banta kushen pugna oykkizayssa nne issi mela ma7o ma'izayssa xeellashe de'ays

Tani hayssani ha7i xeellashe dizayssi asa kushen medhettida woykko asa medho gidida miishata ersiza xuufey dizayssanne qasseka izi xaafettiday booththa qalamenenne samaye miishe bolla gidoyssa xeellashe days.

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko itphiya woykko teele keeththa bayziza miisha be ashe deizayssanne iza sinthen issi macasiya eqqada iqa bayzashe dizayssa beyays

Ha'i tani hayssa ni xeellashe dizayssi karetha miishefe oosettida maashine miish dizayssi utti dizayssanne qasseka iza bolla xuufetikka dizayssa xeellashenne beyashe days.

tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi gashe maashine miishe bolla koronto shuboti dizayssanne elti qasseka koronto shuboti zo7onne karethi qasseka killi baggara xuufe dizayssaka hayssafe xeellashe days

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi usuppun tamman oydda giza jiibe woykko mezamurenta gidin muziqantanne biidonta oykkiza miishey dizayssa xeellays

ha7i tani xeellashe dizayssi asati orphile giddon uttidinne banta haythen aathidi duunara haasayiza miisha woykko erpoone geetettidi xeygettiza miisha beashe deays

Tani ha'i xeellashe dizayssi teele giza xuufenne itiyo telikoome gizayssa milikiteza ha xuufa bolla be ashenne xeellashe qasse days.

Ha7i tani hayssani xeellashe dizayssi mastawusha dabtareti xarapheeza bolla dizayssatanne inti qasseka heedzdzanne qasse samayawi qalame ti7etidi dizayssa xeellashe de7ays.

tani qasse hayssan xeellashe de'izayssi nam7u issi medho gidida maqasati uttidinne dizayssa xeellashe deays qasseka maqasatas issi kushesoy qanthinne issi kushesoy aduse gididayssa xeellashe de'aysi

tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko asati iqa meecidinne maaran woththidayssanne maaran woththiza iqay deizayssa be ashenne de'ays iqa giddon distenne saaneti hessa mala eqati dizayssa xeellashe de'ays

Tani ha7i hayssan xeellashe dizay bira taybiza maashiney bira taybishe dizayssanne biray taybetidi qasseka maashina achchen de7izayssa xeellashe de7ays.

Tani ha7i hayssani xeellashenne be ashe dizayssi aadhdhi aadhdhi makinati dizayssanne qasseka makinata achchera issi siyasati hamettishe dizayssaka hayssafe xeellashenne be ashe daysa

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi denbba gade bolla saykiley dhiska diyaaronne qasseka asati izippe gede baggan hametishe dizayssaka ham hanno si7ileppe xeellashe days.

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssi orphiley salora bizayssanne orphi laas guye baggara tophiya bandiray dizayssanne qasse iza bolla tophiya giza xuufey dizayssaka xeellashe de7ays.

Tani ha'i hayssa ni xeellashe dizayssi asati hamettishe dizayssanne kaame oge bolla kaa'ishe dizayssaka entatoora goommi dizayssaka be ashenne xeellashe daays.

tani hayssan ha'i qasseka xeellashe dizayssi saykile giza gashe motorioona asati issay issara laaggishenne lamamadetishe dizayssa xeellashe days

Ha'i tani xeellashe dizayssi baabure woykko kaame ogeezanne izi qasseka afara oosettidayssanne qanxoy baynta issa issara oykke tiri dizayssaka xeellashenne be'ashe days.

tani hayssan aaze xeellashe dizay giikko makina bolla attuma naati eqqidinne a bolla uttidi deizayssa xeellashe deays intafe gede baggara qasseka woggatappelaynne aaththid pizaugey dizayssa xeellashe deays

Tani hayssani ha'i xeellashe dizayssi guutha bajajetinne asati de'izayssanne enta achchira koronte shuboy aadhdhi adhibii dizayssa xeellashe de'aysse.

tani ha7i hayssan xeellashe dizay daro makinati eqqidayssanne makinata yuushora daro asati eqqidayssa xeellashe deays qasseka makinati banta oge ha simmidi eqqidayssanne qasse baggati gede simmidi eqqidayssa xeellashe deays

Tani ha'i hayssan xeellashe dizay aaze giikko haareti iqa bayidi bizayssanne haareta issi uray laaggizayssanne izappe gede baggara asatinne makinati eqqidi dizayssa xeellashe de'ays.

hani ha7i hayssani xeellashe dizayssi issi wogga keeththe giddon makinanne makina masarata bayziza asati deizayssanne issi uray entara haasayishe dizayssa xeellashe deays

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi attuma asati issoy isswara eqqidi haasayishe dizayssanne inti qasseka qonxaka dancidi dizayssaka hayssa bollafe be ashe days

Tani ha'i hayssa ni xeellashe dizayssi gitanne wolqama gidida keeththey boro keexxetishe dizayssanne iza matara qasseka moobayle woykko silke gizayssi dizayssa xeellashe deays.

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi gitanne lo7iza keeththey dizayssanne izara qasseka oyketidi hara lo7iza keeththeti dizayssa xeellashe de7ays izappe qasse garse baggara asatikka hamettishe doosonna

Tani ha'i hayssani xeellashe dizay aaze giikko hashshu intena ufaysidese giza xuufenne qasseka potoraa deiza keeththe xeellashe deayse.

Tani qasseka hayssan ha'i xeellashe dizayssi ooratha laythas hashushu gakkide ta giza xuufenne qasseka izappe guye baggara keeththetinne mithati lo'idi lo'idi dizayssaka xeellashe days.

Tani haui qasseka xeellashe dizay aaze giikolouonne gita gidida pooqe keetharanne entta giddon koronttey poo7ishe dizayssa xeellashe de7ays.

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi nayti patana patanettishe dizayssanne banta patana malseza quccishe dizayssa be ashenne xeellashe days

Tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi issi tamareso gibben woykko biiro gibbe giddon giigettidi de7iza miishanne iza achchen qasseka nu dere topphiya bandiray dhoqu gidi dizayssaka xeellashe days

tani hayssan ha7i be ashe dizayssi daronne cora gidida gita timirte keeththafe tamaridi maraqetishe woykko anjettishe deiza tamaretanne inti qasseka anjatetha gallassa ma7o ma7i dizayssa xeellashe bees

Tani ha7i xeellashe dizayssi nayti baynta woga ma7o woykko tamariso ma7o ma7idi issi kifila giddon uttidi dizayssanne inti tamarishe dizayssa xeellashenne beyashe dayse

ha7i tani hayssani xeellashe dizayssi tamare nayti bentas ooththi beso kifilen ooththi ooththi beshshishe dizayssanne inti qasseka booththa shurabe ma7i dizayssa xeellashee

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi issi aawa dizayssay utti dizayssanne iza guye baggara qasseka zamba mithati eqqidinne eqqidinne diizayssaka xeellashe days

ha'i tani xeellashe dizayssi gitanne lo'iza keethenne qasseka izappe garse baggara qeeshshey qeeyeti dizayssanne qeeshshey qasseka qorqoron qeeyettidayssaka xeellashe de'ays

tani ha7i xeellashe dizayssi tamare nayti tamariza kifilenne qasse kifila giddon inti uttiza oydetanne qasseka karetha saliday henin girgida bolla woykko goda bolla kaqeti dizayssa xeellashe dayssa

Ha'i tani xeellashe dizayssi asati giya gaath gelidi bayntas koshshiza miishe shammike izayssanne inti shammiza giya bolla kametti dasharati goothi booththi gididayssa be ashe deays

Tani ha'i hayssani xeelashe dizay aazee giikko macca naytinne atuma nayti kifilen uttidi tamarishe dizayssanne entas asttamare sinthara eqqin ezggishe dizayssa xeelays.

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi issi gita gidida attuma uray dizayssanne izappe guye baggara timirte keeththe daaniza keeththey dizayssa xeellashe de'ays.

Tani ha7i xeellashe dizayssi asati dirsan dirishenne dirsa yuushora eqqidinne mazgabiza dabpare oykkidayssa be ashe deays inta sinthera qasseka aafoy dizayssanne intafe guye baggara keeththeizayssa xeellashe de'ays.

tani hayssan aaze xeellashe dizay giikko hayssan gita keeththeynne gita keeththe ke7iza ogeti dizayssanne keeththa mihera gede guutha ogeti dizayssa xeellashe de7ays

Tani ha7i hayssan xeellashe dizay issi kare dere asi banara deiza asatas haasayishe dizayssanne asati qasseka izi haasayishenne malatishe dizayssa xeellishenne siyishe dizayssa beyashe deays

Tani hayssan xeellashe dizay aaze giikko issi denba dere bolla daro keeththati issi mala qalame ti'ettidinne keexettidi dizayssa be ashe deays intas qasseka giddozi denba gididayssa be ashe deays.

tani ha7i hayssani xeellashe dizay aaze giikko goshsha makinay woykko kaamey ogeza goyishe dizayssanne izappe qasse ganna baggara hara asati eqqi dizayssa xeellashe deays

ta hayssan xeellashe dizay aaze giikko ooratha kaame oge bolla kaameti hamettishe dizayssanne qasseka oosetonta baggara hara kaamey ooththishe dizayssa xeellaysa

Hayssan tani xeellashe dizayssi makinati biitta goyizayssanne ooratha kaame oge meddhishe dizayssa ne entafe ganna baggara asa keeththe dizayssa xeellashe deays

tani ha7i xeellashenne be ashe dizay gitanne dalga gidida makina woykko kaame ogenne izappe he baggara baggara qasse aadhdhi aadhdhi asa gade qiddon mithati dizayssaka xeellashenne be ashe dayssa

Ha7i tani xeellashe dizayssi boro ooththettidi wurida ooratha makina oge woykko kaame oogenne heni baggara qasseka oge ooththiza kaamey ha yiishe dizayssanne qasse iza matan asi dizayssa xeellashe days.

Tani ha'i xeellashe dizayssi makina oge bolla makinati hamettishe dizayssanne qasseka inti biza ogezi denba gididayssaka xeelasheday be ashenne xeellashe da

tani ha7i hayssa ni xeellashe dizayssi ooratha toho oge woykko motorenne makini hamettanas dandayiza oge gade giddora medhetidayssa xeellashekka de7ayse

tani ha7i hayssan xeellashe dizayssi oorathi oothetishe diza kaame ogenne iza bolla daro asati gede ha simeretishenne hamettishe dizayssanne qasseka gita pooqe keeththay dizayssa xeellashe days

Tani ha'i hayssani xeellashe dizayssi issi gita oge goyiza makinazi eqqidi dizayssanne iza duunay qasseka sa'an duge gakkidi dizayssaka hayssan ha'i xeellashe days.

tani ha7i xeellashe dizayssi ooratha kaame oge oosetishe dizayssanne qasseka kaamey enta sintha baggara shuchchi woykko biitta qolishekka dizayssa hankoti giigishishe dizayssa xeellashe days

Tani ha,i hayssan xeellashe dizayssi asati gashe makina bolla ke7idinne oorath oothsetishe diza kaame ogera hamettishe dizayssa ne entafe issi uray wo7idi sa7an dizayssa xeellashe deays

ha7i hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko wogganney gita gidida kaame ogenne qasseka izappe gede baggara ha baggara maataynne mithay asa gadeti dizayssa xeellashe de7ays

tani ha7i xeellashe dizay oge goyiza kaameza issi attuma addezi goyishe dizayssanne oge makinay goyishe dizayssa xeellashe de'ays qasseka makinappe he baggara wori dizayssanne issi attuma guutha nay eqqi dizayssa xeellashe de7ays

Ha'i aaze tani xeellashe dizay giikko asati keela keellizayssanne inti keela keellidayssafe pude baggara denbi dizayssanne daro asati eqqidayssa xeellashe de'ays.

Hayssan ha7i tani xeellashe dizayssi issi macca na7iya bambafe yarkanera haaththe duuqashe dizayssanne iza duuqiza bamba achchin bamba tubboy dizayssaka xeellashe de7ays.

Tani ha7i hayssani xeellashe dizayssin koronte shuboti dizayssanne enta qasseka issi maca indeyra issi attuma urara oykkidi beyizayssanna ooththize ooththenne giidi enti shaakkizayssa xeellashe de7ays

tani hayssa ni ha7i xeellashe dizayssi coranne daro gidida asati eqqidi dizayssanne inti qasseka bantahu ben booththa booththa qoobe qoobi dizayssa dunguzaka ma7idayssa xeellashe dayss

Tani ha,i hayssa ni xeellashe dizayssi issi gita gidida aawati baynta sinthe haaththera meecetishe dizayssanne entafe sinthe baggada diza asati enta poto denthishe dizayssa xeellashe de,ays.

ha7i tani xeellashe dizayssi hayssa nayti bambabe haaththe doyidi banta kusha mecetishenne izan miici kaa7ishe dizayssanne qasseka daro asati enta heeran dizayssa xeellashe days

tani qasseka hayssan xeellashe dizay aazee giikko arbamince katamaa haathenne gogethaa agelgiloote immiza dirijjite mastawuqiyaanne iza asati be7izi shaakkizayssa xeellashe de7ays.